Motokari dzakamira mumugwagwa, pamberi padzo pane vanhu varikufamba. Mai varikumashure vakapfeka rokwe reruvara rwepink. Pamberi pacho pane murume ane hembe yeruvara rweblue padivi pechingoro chinotengeswa zvinwiwa.

Vanhu vachechi yeziyoni vakachena. Vakapfeka hembe, vakomana vakapfeka hembe dzeruvara rwegirinhi. Nevasikana vacho vakapfeka hembe dzineruvara rwegirinhi, pamusoro pacho vane zvipika zvichena.

Imba yehuswa yakavakwa zvakanaka ndeye raundi ine vharanda yakapendiwa nependi chena kumberi kwacho kune chivanze chisina mapundo.